Uuna omuntu ena okandama kokumunina oohi okuna oku kala akwashilipaleka kutya okwekalopota komukeli gwoshikandjo nenge okumwene gwomukunda, opo uuna mwagwile omuntu nenge okanona okeshiwike nokapewa ombaapila yepitikilo.

Moonyanga ndhono oontiligane, ohamu vulu wo okulongwa omagadhi gomomutse, ngono hadhi yogwa nawa eta dhiyi komashina hono hadhi kathinwa nawa nga. Omagadhi ngano ogeli omwaanawa shili oshoka ohaga kokeke omafufu.

Omambakumbaku mongaashingeyi ogeli pomaludhi ogendji opuna omambakumbaku ngono haga longithwa oku yeleka evi ngaashi oku kuthapo omavi geli ga ngundu mana pokuma . Po opuna wo omambakumbaku ngono haga longithwa oku pulula nenge oku teya iikunomwa yo momapya.

Aantu mbono haya ende muumbawutu uuna taya taaguluka omilonga , ota pumbwa oku kala ta koneka kutya inaya pumbwa okuyamo oyendji muumbawutu , mono oshoka osha nika oshiponga okambawutu hano oka vulika oonkondo kaantu ohashi vulika, kaningine kohi yoneya yo yamone oshiponga.

Osha simana ngele omunafalama gontumba ngaashi mbono yoku muna oohi ta kutha uuyelele wa nkene oohi dhe dha kala tadhi koko shino ohashi kwathele monakuyiwa opo akakale amona kutya okwali a ninga iimaliwa mongeshefa ye nenge pamwe okwa kanitha.

Uuyuni sho tawu ende tawu yi komeho niinima otayi ningi ondilo onkene aantu oya pumbwa okutsuwa omukumo opo ya kuthe ombinga muunafaalama wokukuna iikwamboga opo ya vule oku eta pi iikulya yawo yene kaya ka lande koositola.

Uuna omuntu eli omunangeshefela nenge ha landitha oshinima shontumba okuna oku kala ha yolo naayakulwa ye opo ya galuke wo nongula .Omuntu ngele okwa pewa eyakulo ewanawa ohazipo ena omwenyo gu uvite nawa.

Aanafalama inaya pumbwa oku mbugaleka uunene ,oshoka ngele oya mbugaleke nena otaya shonopaleke omvula oko kutya opo mahala mpono pwa mbugala unene nenge omoshilongo ashihe.

Owuli omunafaalama gwontumba wuna uukolele tawu nyanganyangwa , no ito vulu we okufula iilam iilambo iile? Oto vulu oku ilandelela omashina gokufula iilambo yiili noyiili yili paandondo , dha yoolokothana tolongitha ashike okashina hoka haka tulwa omahoolo niilonga yoye otayi pu meendelelo.

Opuna omashina ngono ga ndulukwapo aantu haye galongitha okunyanyagula iiyimati opo ya ninge ojuisa ndhono ha kutiwa omeya giiyimati. Iiyimati mbyono ohayi yongwa tango.

Monale aantu ngele taya ehama oyali ashike haya mombuga nenge moondundu opo yaye yaka konge iigwanga mbyoka ya tseyika nawa unene tuu kaakuluyonale kutya ohayi vulu oku panga omiikithi dhontumba.

Aatalelipo uuna taye ya moshilongo shetu ethimbo ndyono taya yi ko mahala ngono taya ka talelapo ihaya yi koompadhi ,oshoka omahala ngono thimbo limwe ohaga kala geli kokule ko ohaku kala kuna omutenya noonkondo onkene ohaya pewa iiyenditho mbyono ya nuninwa aatalelipo yo taye yi futile sho ta yeyi longitha.

Kiitopolwa yoshilongo mbyono yina oondundu ohaku kala kwa pupyala noonkondo oshoka ihaku lokwa oshoka kakuna omiti odhindji, onkene aakwashigwana oyapumbwa okutsuwa omukumo opo ya hulithepo embugaleko nenge uuna ta tetepo omuti gontumba akunepo omuti omukwawo opo ku hulithepo embugaleko.

Uushina mbuno hawulongithwa mongashi ngeyi kaanafalama oku NMpulula nenge okuninga nawa miikunino yawo ohatuvulu okuteka una wateka opuna aantu mbono yolongele oku pangela omashina goludhi ndono onkene omunafalama oka ashike hekafala kaka pangelwe ye eye atsikile niilonga ye.

Oondjuhwainadhi pumbwa oku kala dhu udha unene shinene pehala limwe oshoka otadhi vulu oku ipa omikithi nenge oona.

Aanafalama manga inaya tameka okukuna oha tulamo uuhoho wa gwana nawa momavi gawo. Evi oheli longekidha manga haku thapo omamanya eteli yalaka lyikale lya yelekana nawa lyo lyikale epu nawa opo iimeno yi vule oku ka pitamo nuupu omidho kadhi kakatele momamanya ngele inega kuthapo.

Moondundu ihamu adhika lela iimeno, ndele ohamu adhika ashike uumeno uushona. Aantu mbono yeli kiitopolwa yaKunene ohaya yi noondundu yaka konge uukuni mbono uushona yavule okukateleka.

Iinamwenyo ngashi oombwa dhomomeya odha pumbwa oku kalekwako opo dhivule oku adhika wo nokomapipi ngono tagekeya, Iinamwenyo oya simana wo oshoka oha yeta atalelipo moshilongo shetu.

Iimeo mbyono hayi kunwa momashina ohayi kala yili muundjolowele ,oshoka ohayi kala ya kalekwa kokule niinima mbyono yoombahiteli noshowo uupuka mbono hawu kwata iimeno.

Epangelo lyetu lyaNamibia olya pumbwa okukumahidha aakwashigwana yakuthe ombinga muunamapya nuunima niku kuna iikwamboga yawo oshilongo kashi kale ashike shi ikolelela kiikulya mbyono hayi zi kiilongo yilwe.

Iinamwenyo yimwe ngaashi oshimbungu noshowo ookandje monale oyali ashike haya adhika mokuti noshowo miiheke. Ashike mongashingeyi epangelo olya tulapo oshikunino shiinamwenyo mono yili ya gamenwa.

MoNamibia aantu mbono haya pewa ootendela dhokukwata oohi kepangelo oyena tango okushangitha omahangano gawi gokukwata oohi, yo yaka ninge omayindilo gawo ya pewe oompito dhokukwata oohi ihe omuntu omuntu itazi ashike hoka tazi aka kwate oohi.

Uuna aantu taya longo niinima ya yoolokathana ngaashi oongala nosho woo iikulya ohaya kala ya zala iikutu mbyono haya hulamo uuna taya yi koma gumbo nohaya kala woo ya zala iinima komitse opo yi keelele oma fufu kaaga tukile miinima mbyono taya longo ngaashi oongala.

Omayoka iinamwenyo mbyono yili yanika oshiponga noonkondo, yo oyina uuzigo nongele omuntu owa mono eyoka owa pumbwa oku dhengela oonaatili, aantu mbono mbono haya longo niinamwenyo, opo yelyi ile po yeli fale kEtosha, lyika kale lya gamenwa, yo yika kale yili kokule.

Mongaashingeyi aalongi mbono haya longo oshilongwa shuunamapya nuuniimuna moosikola, ohaya fala uunona wawo opo wukaninge uukunino wawo wiikwamboga. Iikwamboga mbino ngele yakoko ,ohayi vulu okulandithwapo opo yeete iiyemo.

Oondjuhwa odha pumbwa okupewa iikulya yagwana nawa , oshoka ngele inadhi pewa iikulya yagwana nawa itadhi kala dhina onyama yina uundjolowele , dho itadhi koko woo tadhi endelele.

Oongombe odha simana noonkondo aantu mbono yena oongombe uuna taya kanda ongombe ihayi kandelwa ashike kehe ombinga ihe omuntu okuna oku tala koma kandelo gongombe kolulyo oko teyi kandele.

Miimeno mbyono ya yoolokathana mbyono hayi kunwa kaanafaalama ohamu vulu wo okundulukwa iinima ya yoolokathana ngaashi omeya giiyimati, ngono geli gena uundjolowele noga pumbiwa okunuwa komuntu kehe opo a kale ena uundjolowele.

Oohi ohadhi kwatwa unene kaalumentu oshoka aalumentu oyo yena oonkondo , taya vulu okunana nokuhila oonete uuna dhakwata oohi odhindji. Oyo wo yeshishi kutya oohi ohadhi kwatwa ngiini ngele aantu taya longitha oonete.

Momashina mono hamu vulu okukunwa iimeno uuna gateka , opuna aantu mbono yi ilonhela okugapangela shino oshi li ,oshinima oshiwanawa oshoka ohashi gandja oompito dhiilonga.

Mo Namibia omuna omahala ogendji gomayinyanyudho. Pomahala mpono ohapu adhika uundama woku mbwinda mono aantu hayi uuna yu uvite uupyu. Ooyene yomahala ngano oya pumbwa oku tsuwa omukumo opo ya kale haya tulamo omiti dhoku dhipaga oombahiteli muundama wawo opo aantu mbono ha yeya oku talelapo omahala ngano yakale ya gamenwa komikithi.

Titopolwa yimwe yoshilongo shetu Namibia hono kuna omilonga ngashi ko Katina momilonga mono ohamukala muna omahala nenge iinima mbyono gatungwa yafa omagumbo hono atalelipo yomulonga havulu oku lala.

Epangelo lya Namibia uuna lya dhidhilike kutya omvula inayi loka nawa omumvo ngoka , ohali gandja oshikukuta kaanamibia opo ya vule oku adha komumvo gwa landulako.

Una omuntu ena onyushi dhili megumbo nenge dhili pehala pono hapukala aantu ota vulu okuteya oma tayiyela ngashi ngono gambakumbaku etagafike, olwithi ngele lwatsinine oonyushi oha dhivulu okuya kokule.

Uuna omuntu wu wete wu uvite uuza ihe moshitopolwa sheni omuna ongulumambo oto vulu oku yako etoka hehela okambo kontumba nenge wuka lande ngoye wuka kale to lesha.

Aanafaalama oya lumwa okukoneka kutya oongombe inadhi pumwa owala okulya omwiidhi ndhono hadhi li melundu ihe odha pumbwa wo okupewa iikulya yimwe mbyono ya ndulukwa nenge ya ningwa komashina opo yigwedhe mo oovitamine ndhono kaadhi li moomwiidhi

Monale ookuku oya kala haya longitha omamwitho okumwa omwiidhi. Omwiidhi ngono haya mu oku kumba oondunda nenge goku kapa iinamwenyo pethimbo lyokwenye. Ashike mongashingeyi sho aantu ya longwa kombinga yuutekinolohi oya ndulukapo omashina ngono haya longitha oku teta noku gongela omwiidhi. Shino osha hwepopaleke iilonga oyindji.

Okutunga omagumbo ngono haga kala aakwiilongo nenge aantu mbono ha yeya , okutalelapo okwasimana noonkondo oshoka ohashi gandja oompito dhiilonga kaantu mbono , yiilongela okutunga omagumbo kiiputudhilo yopaungomba.

Aawambo oyasimaneka oondjuhwa molwasho oyedhi talako kutya odho hadhi hepulula iikulya megumbo ngashi una aantu yayungula omakunde ihe ongena iitandu oyindji ngele gahogololwa iitandu mbyono ohayipewapo oondjuhwa .